Paɣasaribila gba n zaya ŋɔ bi niŋdila bɛ kaya ni taɣada binyahari ka silimiinsi be nimaani silimiin doo gba beni ka pili zuɣubiligu ka kpa niŋkpara ka gbibi gilaasi o nuuni ka shɛba gba mii be bɛ nyaanga ka zaŋ o nuu kahi o ninni.

Paɣaba ayi n ʒɛya diri dabiligu ka so chinchina ka paɣa yino yɛ liiga sabinli ni zipili sabinli ka yino gba mii pili zipili sabinli ka zaŋ chinchin nyaɣa o boɣu ka bi mii zaa bɛ kohamma gbuni

Paɣaba gba mii n laɣim n zaya n gbibi ŋmana ka shɛba zaŋ binyahiri n lonlo bɛ mansi ka zaŋ bosi m bobi bɛ zuɣuri ni ka zaŋ yeri n puli n ganga bɛ mii zaa daw maa zaa bɛ yela liiga sabla.

Biɣi n-laɣim n-zaya bɛ ʒila tii gbuni ka shab' zaŋ bɛ nuhi m-pa bɛ nyɔɣ' ni ka shɛb' piri chalawatanima ka shɛba gba mi zaŋ bɛ nuhi m-pam pa bɛ nyɔɣ' ni n-za nambo zaa ka di nye tia gbuni ka bɛ ʒia

Bɛ zalila laɣingu ʒia paɣa n yiɣisi zaya ka shɛba ʒiya dabba ayi m be bi puuni bɛ mi ni be binshaɣu ni maa fu piɛlli puuni ka bɛ be ka zaŋ binyahiri tamtam bɛ tooni ka shɛli tam bɛ nyaanga ka bɛ ʒiya.

loorinima n-to taba n-saɣimsaɣim zaya bɛ zaa mi nyɛla arizɛnti loorinima ka yino za palli zuɣu n-nyɛ tireela din bi nya arizɛnti ka di zolɔŋ ni ka bɛ be

Shab n ʒiri bi kaya ni taada niɛma n chɛna paɣaba mii noli n nyɛba ka bi so chinchina ka zaŋ yɛri niŋ bi nyingoli ni ka piri namda nim n doli tabi n chɛna bi zaaha nyɛla paɣaba

Ban ʒɛ bini gbini binwaɣinli n nyɛli ka di nyɛ duu laasabu ka daadama be di puuni n chana n ginda n zaya dimi nyɛla tambu buta chen laasi wan maa n nyɛ dibaa anahi.

Shɛba gba mii n tumdi bɛ kaya ni taɣaada bi diɛmdila diɛma ka bɛ zaŋ yeri n niŋ bɛ maŋa ka so chinchina ka wari waa ka za girin gilaasi zuɣu.